Enyanja, enyanja mpango eine ebicweka bibiri ahagati hariho ekibiri kandi hariho amaato mingi hariho n'abantu abari aha rubaju rw'amaato, amaato gari omu rangi nyingi nk'erangi eya kyenju, eya guriini kandi hariho omukazi akyikiire omwana, amaato agamwe garimu busha

Ekiina kiringwa kirimu ebibaare kirimu ebiizi ebigubire kandi ebiizi ebindi biterami ahaiguru omu mufuregye ekiina ekyo kigiremu engoona kirimu ebinyaatsi ebiraandiremu kirimu etiiza, ebiizi byakyo nibitukura kandi bigubire hariho amabare agombekise omufuregye kandi harimu n'amatafaari agombekiise ekiina

Obu n'obutebe butekyeriine kandi obutebe obu bukoresiibwe engaro buri aha rubaju rw'omuhanda nibabuguza kandi hariho amanju ashatu enju erikutukura eine emiryango eshatu n'enju ekuzire ahagati eine orwingi rumwe n'amadirisa abiri kandi akyerenyire amabaati hamwe n'enju empango eriho ebyoma eby'enyingi kandi hariho n'abashaija abashutami ahansi y'akati.

Eki n'ekyombeko kisya kyombekire nk'ebokisi kiine enshonda ina kandi kishakeize amatafaari tihaine kirimu amadirisa gakyo n'enyigi zakyo byona byigwire kwonka tihaine ekirimu. Aheeru yakyo hariho ebimuri kandi kyetoreirwe amaju agandi.

Abaishiki bashatu barimu nibagyenda omu muhanda gweitaka kandi tibajwire nkaito bajwire ebijwaro bigubire, ow'ahagati ni muto kandi beekoreire amabaafu agarimu omusheenyi, omu rubaju rw'omuhanda hariho entumo z'omusheenyi kandi hariyo n'ekibira ekyetooriire omusheenyi

Abaana baingi bari omu muhanda nibaruga kutaha amaizi. Kandi abamwe ni bakuru kandi abandi ni bato. Bajwaire emyenda egubire, kandi tibaine nkaito mu bigyere. Bari omu muhanda gw'eitaka kandi omu rubaju rwagwo harimu ebishaka n'ebiti.

Omukazi ashutami ahagati omumusiri omu bucoori buto buriyo nibumera Kandi ashutami nanywa amaizi arikwejunisa akadomora Kandi aine amafuka abiri aha rubaju rwe n'omwana muto amwemereire omumaisho atandami Kandi ayekwatsire aha mugongo ajwaire ekijwaro ekiri kutukura Kandi obuseeri bwabo hariyo ebimera ebikuzire

Orurembo harimu abantu baingi harimu bizinesi nyingi harimu piki nyingi omu muhanda kandi omu rubaju rw'omuhanda harimu amaduuka harimu obutare nibaguza ebiteteeyi nibaguza ekaito harimu n'emitaka ei barikweshangira harimu emotooka ezipakingire omu rubaju rw'omuhanda kandi abantu barimu nibakora biine by'okukora bingi.

Omwaaro guriho abantu baingi abamwe bari omumaizi abandi bari aharubaju rwamaizi abamwe bajwaire Kandi abandi bajwaire busha bariyo nibooga Kandi hariyo orukiri rwebibaare rwetoreire amaizi omwaaro nimuhango hariyo orubaju oru hariyo norubaju orundi ruri omumaisho Kandi amaizi gaine erangi yomutaano erangi eya kinyatsi

Egi n'entare enshaija eine ebyoya byingi aha maraka, nana aha mugongo eine amaguru ana, eine omunwa eine n'amaisho eine n'amatu kandi obunyaatsi ahu ebyami bwomire kandi hariho n'eitaka ririkutukura

Esafiriya ezirikwiragura ezeine enziro z'esafiriya ziterekire aha mahega ashatu Kandi harimu omuriro. Nihacumba n'omwika Kandi ekiyungu kirimu otuku Kandi ekiyungu kihirimire kyemereireho ekicweka kimwe.

Aba bakazi nibaguza eby'okurya ebi n'ebyozi byingi, omukazi naaguza ebyozi naaguza na bogoya na ovakeedo kandi ondiijo naaguza wotameloni n'ebipapaari kandi naaguza na gonja nibaguza emiyembe kandi beetwekyeriire entundubare kandi obuseeri bwabo hariyo agandi maduuka

Ekaniisa ekaniisa yakayina kandi eine obunju buraingwa obwayogamu eine obudiriisa burimu ebishate bibiri kandi ediriisa ezo ziine erangi erikwera n'erangi erikwiragura aheeru yaayo hariyo otunyaatsi hariyo omuringonti

Enju ekuzire eine amabati gakyerenyire eine orusiika rukuzire eruho akadirisa Kandi omumaisho g'akadirisa haruho enkoko etembire omubyoma , ebyoma byine erangi eya bururu kandi enkoko netukura.

Egi n'enyaruju enyaruju mpango eri ahagati y'obutaagi bw'oruyenje eine erangi z'emiringo mingi nk'erangi eyakinyaatsi erangi erikitukura kandi eine n'erangi eya kinekye eine amaisho abiri kandi eine n'omunwa

Orushozi ahansi yarwo hariho amanju, amanju amakye n'amahango nigeera omu rangi omu maisho gaazo harimu emiti, harimu egingo harimu n'ebibaare harimu amaizi mingi kandi ahagati omu maizi harimu ebibaare kandi aharubaju aha mukono ogwa bumosho hariho ekibare kihango.

Omushaija ogu ashutamire omu bwato akwatsire eirobo omu ngaro ze naaroba ebyenyanja omu maizi omushaija ogu naatukura ajwaire enkofiira kandi agijwaire erikiranzya enyuma ajwaire empare ngufu ajwaire n'enkaito etarikushweka ebigyere Kandi enkaito ye neyiragura ajwaire neshweta ndaingwa erikutukura erimu ebibara bya mutare enyanja neya bururu

Abaana bakurwire egaari, egaari ebaremire biineho amaizi bineho ebidomora bibiri bineho n'akadomora akakye kandi omwana w'omwojo niwe arimu navuga egaari kandi ow'omwishiki namukurura, omwishiki ajwaire silipa zikutukura kandi omwojo ajwaire silipa emwe erikutukura kandi endiijo neyiragura egaari eine enziga ibiri, eine amahembe kandi bakomise enkoba zikwiragura bari aha muhanda gw'itaka kandi aha buseeri yaabo enyima yaabo hariho ekibira.

Orurembo rurumu abantu bingi rurumu enju nyingi rurumu emotoka Kandi harumu n'emiti myingi hamwe n'amaju mingi agari aha'bushozi. Enju nimpango kandi harumu na zakanyina harumu nezitari zakanyina zine erangi zitarukushushana harumu erangi erukutukura Kandi oruguuto norw'itaka harumu n'emiti myingi hamwe n'abantu abarukutambura.

Amaju maingi munonga harimu amaju amaraingwa harimu n'amaju amakye, gaine erangi zitarikushushana nk'erangi erikutukura n'erangi eya mutare kandi geetooreirwe emiti mingi harimu emiti mingi nk'emiti eya feene kandi harimu n'emitumba mingi

Ente ziri aha rubaju rw'omuhanda kandi hahingire hariho itaka ringi ririkutukura, ente emwe eine erangi ibiri erangi erikutukura erangi erikwera ziine amahembe abiri abiri ziine eminwa ziine amaisho kandi ente emwe neerebeka ihembe rimwe eyinami enyima y'endiijo z'emeriire aha rubaju rw'ebinyatsi enyima yaazo hariyo ebiti

Abashaija bana bashutami omu bwato bubiri, babiri omu bundi, babiri omu bundi kandi omwe akwasire orwiko kandi ajwire enkofiira ya kineekye esaati erikutuura n'empare erikwera obwato hariho obwa kara eyakinyaatsi, erikutukura kandi hariho n'obwato obutasigire rangi